Akazu ka sugumwe kabapfasoni gafise umuryango wera uriko utuzitizo twivyuma ibiyo vyaramenaguritse kuruhome ntihasikuye hariko amatafari ahiye hirya hari idirisha rinini nutundi dutoduto turi hejuru yaryo.

Akazu ka sigumwe gakoreshwa n'abagabo iyo bagiye ku mwanda muto hari bubiri butandukanijwe n'igihome hose hasikujwe amakaro ari mutubaratwera n'utwirabura, hejuru igihome gisa n'umuhondo hasi hasa nabi haracapfuye.

Inyubakwa idasekuye kure haboneka amadirisha atatu, hejuru isakajwe y'urwatsi rutoto, hasi hari uduhome tubangabanganwe turiko amabara yera n'ayirabura hagati hacayo akayira gacamwo abantu hino hari ikibuga c'umupira w'amaboko.

Utunogo twishi abantu ba bagabo bihagarikamwo umwanda muto kamwe kamwe kose gatandukanije n'akandi hagati n'uduhome dutoduto hejuru hari igihome kigizwe n'amatafari hasi haracafuye cane.

Hino hari inkingi y'icuma, mu kibuga haragaragara; hirya hari inzu igizwe n'amatafari, ifise ibara ryera rikitse, n'ayandi abiri asa n'ubururu ahagaze, imbere yayo hari ivyatsi, hari kandi n'igiti kibonekesha amashami gusa.

Abarorerezi bahagaze impande y’ikibuga kandi ni benshi cane , bambaye imyambaro y’amabara atandukanye, impande yabo hari uruzitiro rugizwe n’ivyuma hamwe n’utuyungiro , hirya hari ibiti bigize ishamba.

Abanyeshure benshi bambaye imyambaro idasa, bari mw'ikarashishi. Aho bariko barayikorera hari ivyatsi vyinshi kandi bitotahaye, hirya hari ibiti binini binini, inyuma yavyo hariyo inyubakwa zitaboneka neza.

Akazu ka sugumwe kubakishijwe amatafari hasi hasikujwe amakaro kuruhome ruboneka hariko ibara ryera rikitse nirindi rihagaze hamwe hacapfyeko umukenyezi ahandi handitseko ivyandiko hamwe nakamenyetso kerakana ko arak’abakenyezi gusa.

Abakinyi bagize imigwi ibiri bari mu kibuga bariko barakina, bamwe bambaye impuzu z'urwatsi rutoto, abandi bambaye hasi iyirabura hejuru iyera, abarorerezi abenshi bambaye impuzu z'ubururu, bicaye mu ntebe z'inyegamo zera.

Inyubaka umushinge wayo ugizwe n'amabuye ibihome amatafara ahiye hariko imirongo ikitse n'iyindi hagaze yera haraboneka n'utudirisha dutoduto hejuru, kandi twinshi.

Icumba babikamwo ibikoresho vyo gukora isuku impande yavyo hatonze amabombo bakoresha kugira ngo baronka amazi hejuru harutudirisha dutoduto ibihome bifise ibara risa n'umuhondo hasi hasa nabi.

Abanyeshure bariko bakina umupira w'amaguru bawukinira mu vyatsi; uwuwuwfise yambaye agapira gatukura, karimwo ibara ryera. Hirya hari ibiti vyinshi bitotahaye, hamwe n'amashurwe magufi; kandi hariyo n'inyubakwa.

Akabine mu kwihagarika bicarako gafise ibararyera hejuru yako hari umuringoti uzan' amazi impande yako hateretse indobe isa n'urwatsi rutoto ku bihome harabomaguritse umuryango uca afyeko umukobwa vyerekanako abakobwa ari bo bahaja bonyene.

Inyuma y'uruzitiro rgo barwikuje inyubakwa hari igiti cisakaye kinini cane musi yaco hari ntebe abashaka kwicara abo kwicarako, ariko impande hari vyatsi vyinshi hamwe n'ibicafu nta muntu yoja kuhicara.

Akazu ka sugumwe karimwo akabine ko hasi kariko uduhome dutoduto tuduga abantu bahagararako iyo bariko barituma, hirya hari ibara risa n'ubururu ritaboneka ico arico. Impome zako, ntizisize.

Umuhora uriko ivyuma biwushigikiye bifatanye n'ibiri kurusenge. Hirya hari akazitiro k'ivyuma, imbere yawo hari uruhome rwera. Hari n'urundi rugizwe n'amatafari ariko rucafuye rutaaboneka neza, impande hanikiye impuzu.

Mu kibuga hagati hari ibikoresho bitandukanye abana bakoresha mu gukina ku ruhande hari inyubakwa itaboneka neza ku rundi ruhande uruzitiro rw'ivyuma rufise ibara ryera ibiti biri inyuma yaryo, kandi biratotahaye cane.

Mu kibuga c' umupira w' amaboko hamwe no ku mpande hari abantu benshi abenshi muri bo bambaye impuzu zisa n' ubururu muri co n' inyuma hari ivyatsi hirya hari ibiti binini n' ibindi bito bito ariko vyose bitotahaye.

Akazu ka sugumwe karashaje cane karabomaguritse ntibakigakoresha, ku mpome haboneka ibara ry'ubururu hejuru yaryo hari utudirisha tugizwe n'utuzitiro tw'ivyuma ku rusenge hari ibiti bifashe amabati.

Ikibanza kibikwamwo ibikoresho bakoresha mu gukora isuku ku gihome hasa n'umuhondo hejuru kuri co hariko utudirisha tune dutoduto hasi uharavye urabona ko hasa nabi hatigera hagirirwa isuku.

Inyubakwa umushinge wayo ugizwe n'amabuye ikaba yubakishijwe amatafari kubihome hariko imirongo iduga n'iyindi ikitse yo se ifise ibararera hari n'ingazi zitera zija kuri iyo nyubakwa.

Ivyumba bibiri bifise inzugi zera, hariko n'utuzitizo, hejuru yavyo hamaditseko ibipapuro vyanditseko, kimwe ari akazu ka surwumwe k'abahungu ikindi ari akazu ka surwumwe k'abigeme.

Akazu ka sugumwe gafise inzugi zine, zikozwe mu mbaho, rumwe ruruguruye zitatu zirugaye, hagati yazo haca igihome gisize ibara ry'ubururu. Hejuru ntiwoba ukimenya ibara rihagize.

Igihome gikingiye ibiri imbere munzu gisa n’umuhondo, inyuma hari ikindi kigufi kiriko imicafu myinshi cane kurusenge harimwo ivyuma binyuragirikana kandi isakajwe amabati.

Akazu ka surwumwe hasi hasikuje isima ku mpande harirabura, ku bihome hari amabara urwatsi rutoto, iryera n'iry'ubururu, ku miryango hacafyeko umuhungu ahandi umukobwa, vyerekana aho umwumwe wese akwiye kwinjira bivanye n'igitsina ciwe.

Impande yabarorerezi bambaye impuzu zamabara atandukanye hahagaze umukinyi ariko asaba umupira amanitse amaboko hejuru inyuma yabo hari uruzitiro rwivyuma rusa nurwatsi rutoto hirya hakaba ibiti nivyatsi bigize ishamba.

Inzu y'amatafari ifise urugi rwera ruriko utuzitiro dushinze utundi turyamye ibi yo vyaramenaguritse hirya idirisha riboneka igice hari n'utundi hejuru duto duto, kandi dufise iryo baranyene.

Ubumesuriro buriko nibombo bimanitse kugihome hejuru harera hasi hakoreshejwe amakaro mumbavu hari ibihome bisa numuhondo hasi haracafuye habonekako batahakora neza

Inyubako iboneka ibice bimwe bimwe biyigize, hasi hahagaze abantu benshi bariko bakora isuku, bari ku kibuga c'umupira w'amaboko, bamwe bafise indobo abandi bariko barakoresha ibindi bikoresho vy'isuku kugira ngo hase neza.

Ivyumba bibiri vyutuzu twa sugumwe twabagabo bakeneye umwanda muto, kubihome hari amakaro arimwo utubara twirabura, hasi yarasibanganye ntakiboneka ibara yaryo, impande hari igihome cumuhondo.

Akazu kasugumwe gashaje cane ,gafise inzugi zikozwe mubiti, hagati y'urugi n'urundi hari ibihome bisikujwe n'ibara ry'ubururu, umuryango umwe uruguye , imbere yaho hasikujwe sima ariko ishaje.

Inyubakwa ibonekesha umuryango umwe n'amadirisha abiri manini n'ayandi matonya hamwe n'ibisakazo arivyo amabati. Imbere yayo hari imbuga irimwo urwinjirizo rw'umupira w'amaguru rufise amabara yera n'ayatukura.

Umuhora mugufi imbavu n'imbavu, hari ibihome bisiguje ibara ry'umuhondo hirya haboneka idirisha rinini nutundi dutoya turi hejuru yaryo ,kandi ahantu hasa neza kuko nihashasha harasharije.

Inyubako yubakishije amatafarahiye hasi hari igihome kigufi giteretse ko agapapuro bifashisha iyo bagiye mu kazu ka sugumwe kugira ngo bitabare, ariko uwugakoresheje arategerezwa kuraba neza ko yakaravye neza n'isabuni n'amazi meza.

Akazu kasugumwegasa neza cane, kandi karasukuye ku bihome hasikuje amakaro afise amabara y'umuhondo na yera ku muryango harurwatsi rutoto n'iritukura ku bihome hubakishijwe amatafari vyo hanze.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, hino agace gatonya karerekana ko hejuru y' umushinge hari umurongo wera, n' umuryango uri mw' iryo bara nyene, ufise uruzitiro duhagaze ritaboneka neza, kandi hasa neza.

Ikirasi ku muryango hari ibara isandwatsi rutoto intebe ziratukura hari amasaho y'abanyeshuri hirya ku gihome hamaditse igipapuro kiriko ikarata y'isi yose hejuru harududirisha duto duto tutaboneka cane.

Akazu ka surwumwe karashaje cane, urugi rwari rufise ibara risa n'iroza, ibikombe irisa n'ubururu, hejuru hagizwe n'ibiti bifashe amabati binyuragirikana.

Abakinyi bariko barakina, abarorerezi bamwe baricaye abandi barahagaze, kugira ngo batere intege abo bariko barakina, baheze bakine neza kugira ngo intsinzi bayitahane, batahe bafise akamwemwe kuzuye mu mutima.

Imbuga ifise ivyatsi vyumye n'ibitotahaye hagati muri yo hariyo ikibuga c'umupira w'amaboko imbavu n'imbavu hariho amazu ageretswe kabiri hirya hari iyindi ngufi impade hariyo hariyo ibiti.

Igihome kinini kiriko utundi dutoduto tugabyra akanogo nakandi kugirango abagabo mukwihagarika umwanda muto biboro here hirya yaho hari ibiti biboneka umenga ni mwishamba.

Kukibuga c’umupira w’amaboko hacapfyeko imirong’itandukanye, yerek’abakinyi uko bategerezwa kwitwara kugira ngo ntibakore amakosa , hirya hariyo inyubakw’itaboneka neza , iboneka hasi hari amabara yera n’ayirabura hamwe n’icuma kimwe gifashe ugwinjirizo gwa basiketi

Inyubakwa ibonek’igice gitonya, hejuru isakajwe amabati y’ugwatsi rutoto, ibonekesha amadirisha atatu, imbere yayo hari utubara twera n’utwirabura, hakaba n’ikibuga c’umupira w’amaboko.

Utunogo turi hasi tugabuwe kamwe na, kandi n'uduhome dutoduto dushinze dukoreshwa n'abantu b'abagabo mu kwihagarika ku mwanda muto, ariko hasa nabi baboneka yuko nta suku bigera bahakorera.

Akazu ka sugumwe karashaje cane, ibihome biracafuye, kwi dari hari ibiti binyuragirikana, gasakajwe amabati, hejuru y'igihome hari utuzitiro tw'ivyuma.

Abanyeshuri bari mw'ikarashishi ,bambaye impunzu z'amabara atandukanye ,abenshi bafise amaboko ari hejuru, hasi hari ivyatsi hirya har'ibiti bigufi n'ibindi birebire, kandi baraboneka ko banezerewe.

Abanyeshuri bari mu cigwa co ku nonora imitsi bamwe bahagaze mu kibuga abandi bahagaze mu vyatsi bariko barakina umw'umwe wese uko avyumva, hirya yabo hari ibiti vyinshi, kandi binini binini vyisakaye cane.

Inzu y'ubushakashatsi irimwo udutewe duto duto, impome zubatse z'iduga bakorerako zisikuje amakaro yera afise uturongo twirabura, hirya amadirisha asa n'ubururu, hariyo nikibaho cera bandika ko ivyo bakeneye vyose.

Umunyeshuri ari mu cumba c'ubushakashatsi yambaye itaburiya yera ku ntoke arikingiye hamwe no ku maso afise imbere yiwe igipapuro cera hamwe n'i karamu hirya hari i mashini nyabwonko hamwe n'ibindi bikoresho.

Abantu batatu bahagaze imbere y'inyubakwa yubakishije amatafari umwe yambaye itaburiya abandi ntazobambaye inyuma yabo harurugi rguguruye hari n'amadirisha, ariko utuzitiro tw'ivyuma, ku ruhome haribara ryirabura.

Abanyeshuri bari mw'ishuri bambaye imyambaro itandukanye imbere yabo hahagaze umwigisha ariko arandika ku kibaho kinini akoresheje ingwa yera hirya hari idirisha hino urugi ruruguruye gatoya.

Kino kirasi hasi no ku mpome hasikuje amakaro, urwo hejuru rwaravungutse, kandi hasi ucishijeyo amaso, hariyo ibirenge vy'umuntu, hirya hari kindi gisizwe ibara ritukura, ariko kitaboneka cane.

Mu kugenda mu cumba c'ubushakashatsi umuntu arategerezwa kwambara ivyo kwikingira haba ku mubiri mu maso ku maboko ahantu hose hashoboka ku girango ivyo agiye gukoresha ntibihave bimwononera mu magara yiwe.

Abanyeshuri babiri bari mucumba c'ubushakashatsi, umwe muribo yambaye itaburiya yera, munsi yayo hariyo umupira wirabura ucafyeko igicapo c'umuhondo, hirya uwundi afise ibintu bisukika mw'icupa, ariko abirongera murindi cupa.

Abanyeshure bari mwishure baricaye, bane b'imbere baraboneka neza, ab'inyuma yabo baboneka imitwe gusa, imbere hari umwigisha ariko yandika ku kibaho akoresheje ingwa yera, hirya haboneka idirisha rifise utuzitizo.

Mu cumba gikorerwamwo ubushakashatsi hicayiro abanyeshuri batatu bambaye amataburiya yera n'ibitambara ku mutwe bariko baragira ubushakashatsi, kandi imbere yabo ahateretse ibikoresho bariko arifashisha mu kubikora neza.

Mucumba bakoreramwo ubushakashatsi uruhimbi bakorerako rwubatseko ubumesuriro n'ibombo kugira abariko barakora ubushakashatsi baheze bakarabe n'amazi meza n'isabune ivyo bakoresheje ntibibagirire KO ingaruka kumubiri wabo.

Igihome cubakishije amatafarahiye hejuru hari igihome kirimwo amakaru aciyemwo uturongo impande hari imiringoti umwe mutonya usa ndwatsi rutoto uwundi munini wirabura iboneka ko ari miringoti y'amazi.

Mu cumba cagenewe gukora ubushakashatsi hari udutebe duto duto bicarako iyo bumvise babikeneye hariyo n' abantu bane, kandi umwe yambaye itaburiya, abandi bambaye impuzu zisanzwe, umwe we hino araboneka cane, abo hirya ntibaboneka.

Mu cumuba c' ubushakashatsi hariho igishushanyo cerekana ibihimba vyo mu mubiri w' umuntu arivyo umuhogo, amahaha, igitigu, isogi urura inyuma yaco haca umuringoti winjira mu ruhome impande hari akajerekani gafise umufundikizo w' ubururu.

Inyumakwa yubakishije amatafara ahiye ifise imirongo ikitse n'indi hagaze yirabura haboneka kandi urugi rumwe n'idirisha rinini imbere yayo hari umuhora muremure urimwo n'ingazi ufise inkingi zirabura.

Ku gihome c'amatafari hamaditseko igipapuro gicafyeko umwana yambaye agahuzu ko munsi gusa kumpande n'impande hacafyeko ibihimba vy'umubiri wiwe hariko n'amazina yavyo munsi yiwe hari ibitabo bitondetse vyishi cane.

Mu cumba basomeramwo ibitabo hari imeza zibiri imwe iteretseko imashine nyabwonko hari n'intebe nyinshi zinyegamo bakoresha mu kwicara basoma ivyo bitabo hirya hari amadirisha afise utuzitiro twivyuma.

Mububiko bwibitabo harimwo ibitabo bitonze bifise amabara atandukanye hariho intebe yi ngegamwo yanditseko icuma canditseko gifise ibara ryirabura niryumuhondo kuruhande hari intebe yumudo

Ububiko bw'ibitabo burimwo ibitabo vyinshi bimwe ntibitondetse ibindi bimeze neza hasi hari udukapu tubiri kamwe karimwo ibintu akandi karagaragara indobo ijerekani hamwe n'i karato y'ifanta irimwo ibidaja.

Ikimenyetso c'umubumbe w'isi kiwe hejuru ku gihome kikareretera ku gipapuro gicapuyeko ikarata yafurika ifise amabara menshi atandukanye ubururu umuhondo igera iry'urwatsi rutoto hamwe n'ibindi biteretse impande yayo.

Uruzitiro rw'ishure rurera rwanditseko ivyandiko bakoresheje ibara ritukura, iryirabura, iry'ubururu, iry'umuhondo, n'iryurwatsi rutoto, urugi rwarwo ni runini, kandi ruriko ivyuma bisongoye hejuru, abantu bariko baratera basohoka bataha.

Ibarabara ry'ibivu riri hino ririmwo n'amabuye menshi guhera kunkombe yaryo gushika imbere yaziriya nyubakwa har'ivyatsi abanyeshure bahagaze imbere y'amashure bose bambaye umwambaro usa.

Ikirasi cubakishijwe amatafari idirisha rinini numuryango biboneka biriko utuzitiro twivyuma hejuru yawo handitseko rimwe B kandi hari nutudirisha tundi dutoduto turi hejuru cane

Akazu ka sugumwe, hejuru hari ivyuma bitukura hamwe n'amabati, inzugi zisa n’ubururu, zimwe zirugaye , izindi ziruguruye, ibihome hamwe bisa N'umuhondo ahandi haboneka amatafari.

Mukibuga haboneka igice gitoya kigaragara, mumbavu hari umuhora uriko ucamwo umuntu, hirya hari uwundi awuhagazemwo, hari n'uruzitiro rw'ivyuma rukikuje inyubakwa, uravyeyo hariyo abantu bambaye impuzu z'umuhondo, hakaba hateyeyo n'ibiti.

Mu mbuga hagati hariho utwatsi dukeya ahandi haragaragara hirya har'inyubako ziboneka amabati inyuma yazo har'iyindi iboneka igice cohejuru ifise mabara yera ku bihome zose zikaba zubakishijwe amatafari.

Inyubakwa yubakishije amatafari hejuru ibibaho bifashe amabati hamwe harera ahandi hasa n'ubururu, amadirisha ntaboneka neza hejuru yayo haca umurongo wera uca mu gihome, imbere yayo hari umuhora ufise inkingi z'ubururu.

Inyubakwa yubakishijwe n'amatafari , umuryango umwe uboneka ,urugi ruratukura, hejuru handitse gatatu C, hamaditseko igipapuro cera ,ivyandiko biriko ntibiboneka neza.

Impande y'umuryango hegetse ibuye, hejuru yawo hari igiti kibonekesha amashami gusa, musi yaco hari umuntu ahagaze afise ikinga, hirya hari inyubakwa itaboneka neza hamwe n'uruzitiro ruzitiye ivyo vyose.

Mu kirasi c'abanyeshuri intebe ziratonze neza aho bicara, naho bandikira hari ibibaho amaguru yayo asana urwatsi rutoto igihome gifise ibara ryera amadirisha na yo nyene asan'urwatsi rutoto.

Ku gitambara kinini hacafyeko ibikoresho bitandukanye, hariko n'amazina yavyo ariko yanditse mu kinyamazuru, imwe muri ivyo ni isuka, umuhoro, igipawa, urukeruzo, igipanga, isipiri hamwe n'ibindi.

Inyubakwa igeretse rimwe, ku mpome hamwe hamwe hasikujwe ibara ryera, ahandi haboneka amatafari, hari n'akazitiro gatukura kagizwe n'ivyuma ko gukingira abantu bari impande yayo.

Ku meza hariko utubaho tubaje neza twanditseko ibiharuro bitandukanye hamwe n'impapuro zera zanditseko gatanu ubusa akamenyetso ko kugabura akamenyetso ko guteranya hamwe n'ikindi kitaboneka Kiri hirya.

Uruzitiro ruranditseko, kandi ruracafyeko bakoresheje amabara atandukanye urugi rwayo rurimwo utuzitiro tw'ivyuma inyubakwa iboneka igice co hejuru kirimwo utuzitiro nyene hirya hari ibiti bitaboneka neza.

Inyubakwa yubakishije amatafari ahiye urugi rwayo rurera rufise utuzitiro tw'ivyuma tumwe dushinze utundi dukize no hejuru yarwo hariho utundi hirya idirisha na ryo nyene riradufise.

Ibombo rusange ririhino impande hari inyubakwa isikuje ibaragera ku gihome hejuru hasi harirabura urugi n'idirisha bisa n'ubururu impande yayo hari igiti hirya hari izindi zisakajwe amabatatukura.

Ikibaho cirabura kimaditse kugihome kidasikuye handitseko bakoresheje ingwa yera hariko umwimenyerezo w' ibiharuro gusambura no guteranya ni vyinshi kandi bimwe birahubuye ibindi ntibihubuye.

Mubiro intebe y'inyegamo irirabura imeza ishasheko igitambara gisa n'ubururu riteretseko amabahasha abiri asanakaki igipapuro cera igitabo kimwe kira ukwaco ikindi kinini gikurikirwa n'ikindi kibayabaye hamwe nitundi dutoduto.

Inyubakwa yubakishije amatafari ifise imirongo ibiri ihagaze n'uwundi ukitse hari n'umuryango usa n'uruvuzo amadirisha araboneka, ariko utuzitiro tw'ivyuma imbere yayo hari ikinogo gifundikiye kicamwo umwanda.

Mu kirasi intaba abanyeshurri bicarako ziratondetse neza mu mirongo ibiri inyuma yazo hari ikibaho kimaditse ku ruhome gicafyeko ibintu vyinshi cane bakoresheje ingwa z'amabara atandukanye igihome kiriko kirera.

Ku kibuga c' umupira w' amaguru hino hari ivyatsi ahandi haragaragara hari n' abantu bahari hirya hari inzitiro zibiri rumwe ruzitiye inyubako isa n' ubururu urundi inyubako ifise imirongo yera ku bihome hari kandi n' ibiti.

Ku gihome c'amatafari gifise umurongo wera ukitse hamaditseko ikibaho cirabura kinini canditseko bakoresheje ingwa y'ubururu, iy'umuhondo n'iyera, ariko ivyanditseko ni bikenya.

Inyubakwa igeretse kabiri ku mpome hamwe hamwe hasikocoye ibara ryera irindi ry'urwatsi rutoto ahandi hari amatafari gusa imiryango n'amadirisha bisa n'ubururu hejuru hari utuzitiro dukinga impanuka hirya haboneka igiti kinini.

Umunyeshuri arimw'ishuri yambaye umupira w’ubwatsi rutoto ufise akarongo ku kuboko kera imbere yiwe hariho ikaye, ariko arandikamwo akoresheje ikaramu isa n'ubururu urupapuro rumwe yarumaze atandukiriye urundi.

Hino haragaragara hirya hari imeza ishasheko igitambara cera n'icubururu, ku gihome hasikujwe ibara ryera hamaditseko ifoto y'umuntu, idirisha riruguruye, kandi hasi hasa neza.

Inyubakwa yubakishije amatafari, urugi ruboneka ruriko utuzitizo tw'ivyuma, hejuru yarwo handitse gatatu, M, A, T, B, kandi hari n'utudirisha duto duto tuboneka tw'ibara ryera.

Ikirasi urugi rwaco rusa n'ubururu, kandi ruruguruye cane utumye amaso muri co ubunayo utumeza duterekanzeko ibitabo hamwe na handi handi habitsa ibindi hirya hari ibipapuro bimaditse ku gihome hamwe n'impuzu ziriiho.

Hino hari imiduga itaboneka neza hagati ibiti bibiri bikira ibitobito bibangabanganwe, ariko bitotahaye hirya uruzitiro rw'ivyuma bisa n'ubururu izitiye inyuba kuri hirya itaboneka neza.

Hino hari amashurwe y'ibiti aboneka neza. Hagati hari igikinisho c'abana, ca kindi bicarako bakanyerera batera bagenda hasi, hirya hariyo ibiti hamwe n'inyubakwa itaboneka neza ariko isakajwe amategura.

kukibuga hamwe hameze neza , ahandi hameze nabi, hari abanyeshuri bahahagaze, hashinze kandi igiti bahora bashirako ibendera y'igihugu , hirya hari inyubako zitaboneka cane ariyo mashure bigamwo.

Ku gihome cera hamaditseko igipapuro gisa n'umuhondo bagishizeko bakoresheje utumadikisho twirabura gicafyeko imashini nyabwonko hejuru yaco hariho ikibaho cirabura.

Mu kirasi harimwo intebe abanyeshure bicarako zidatonze neza, hirya ku gihome c'amatafari hariko umurongo wera, hamaditseko ikibaho gisa n'urwatsi rutoto candikishijeho ingwa yera, mu mbavu hari idirisha rifise ituzitiro tw'ivyuma.

Umunyeshure afashe mu ntoki agasanduku gatonya karimwo ingwa z'amabara atandukanye: iry' umuhondo, irisa n'iroza, iryera, irisa n'ubururu, na ko nyene gafise amabara yera n'ay'ubururu.

Ikirasi ku muryango gisa n'urwatsi rutoto imeza y'umwigisha iriko ibitabo, kandi boneka igice gitonya intewe z'abanyeshuri zifise amabara atandukanye hari youmwe yicayeyo hirya amasaho yabo arahari impanda y'amadirisha n'amadirisha rimwe riraboneka cane irindi ntiriboneka.

Ububiko bw'ibitabo burimwo ibitabo vyinshi bimwe bimwe vyose bibitse hamwe bivanye ni co bisangiye bifise amabara menshi atandukanye ku gihome hamaditseko ibipapuro bibiri bisa n'i roza n'ikindi cera hamanitse kandi itawuriya yera.

Hino hari igiti kiboneka umutumba n'amashami makenya, hasi imizi irarandaranze, hagati hariko haca umuntu yambaye impuzu y'ubururu, hirya ibindi birisakaye kandi biratotahaye, inyuma yavyo hariyo inyubakwa zitaboneka neza.

Ku gihome cubakishije matafari hariko umurongo w'umuhondo wanditse ko bakoresheje ibara ryirabura hejuru yawo hari ko utudirisha duto duto, hamaditse ko ibipapuro bibiri bica fye ko ibimenyetso bifasha abantu batavuga, kandi ntibumve.

Icumba gisomerwamwo ibitabo giteretsemwo utumeza dusikujwe hejuru, ibara ry'umuhondo, ku maguru iry'urwatsi rutoto. Impande hari udutebe tw'inyegamo duteretseho, kugira ngo abaje gusoma bashobore kwicara, kandi boroherwe.

Ku kibaho cirabura kimaditse ku gihome ku gice kimwe handitseko amajambo bakoresheje ingwa yera n'iy'umuhondo, hari igikorwa umwigisha yahaye abanyeshuri ngo buzuze bakoresheje "Bw" na "M", hepfo ngo batore amajambo bakoresheje indome yabahaye.

Hino harivyatsi hagati hari igikinisho cabana gifise amabara atandukanye, iritukura irisa niroza, i ry'umuhondo, i ry'ubururu hirya hari inyubakwa nayo nyene isikujwe amabara menshi.

Mu kirasi intebe abanyeshure bicarako ntizitondetse neza , hirya hari ikibaho gisa n'urwatsi rutoto canditseko bakoresheje ingwa yera kimaditse ku gihome c'amatafari , mu mbavu haboneka idirisha ririko utwuma tw'utuzitiro.

Inyubakwa yo haruguru igihome kiboneka kimwe kigizwe n'amatafari hamwe n'imirongo itatu ishinze n'uwundi ukitse yose y'amabara yera amabati araboneka neza abanyeshure bari mu kibuga hepfo hari utundi tuzu tubiri dutoduto n'utuzu twa s'urwumwe.

Utuzu tubiri twubakishijwe amatafari kamwe ntigasikuye akandi kariko amabara yera iryirabura hamwe niryugwatsi rutoto hino hari ivyatsi kandi vyanikiyeko impuzu.

Hino haragaragara ku ruhande hari igiti kiboneka amashami kandi gitotahaye, hirya abanyeshuri bari hanze imbere y'amashure, imwe iraba ino iyindi iboneka uruhome gusa, inyuma yayo hari ikigega c'amazi cirabura.

Ku gihome gifise utudirisha dutoduto hejuru handitseko ibiro vy'umuyobozi hakabako n'akamenyetso kerekana iyo bitumbereye navyo Ku bihome hasikujwe ibara ry'umuhondo hakaba n'ahandi haboneka amatafari.

Inyubakwa yubakishijwe amatafari ,kugihome kiboneka hari imirongo ihagaze n'uwundi ukitse ,imbere yayo haca akayira kagenda hirya, izitijwe ivyuma hariko n'ubuyungiro hari kandi n'ikigega c'amazi.

Ijere, kandi isa n'umuhondo, ariko iracapfuye ifise uturongo tume duhiritse hejuru no hasi ntifundikiye, kandi iteretse kw'isima hariho ni'uturya ngo tuboneka bwebuke, ariko atari cane.

Inzu idasikuye isakajwe amategura imbere yayo har'ivyatsi n'ibiti bigufi hahagaze abantu batatu inyuma yayo har'ibiti birebire hirya haboneka....

Umunyeshuri aricaye imbere yiwe har'akameza gateretseko igitabo gisa n'umuhondo, ikaramu hamwe n'imashini nyabwonko, muriyo uyiravyemwo hariyo ikimenyetso c'ikwadarato canditsemwo ivyandiko.

Uruzitiro rugizwe n'ibiti bimwe bitotahaye ibindi vyumye, bimwe binshinze, ibindi bikotse ,inyubakwa rukikuje, iri hirya ntiboneka nzeza, ariko isakajwe amategera kandi ifise ibirasi vyinshi.

Intebe z'abanyeshure aho bicara naho bandikira hari imbaho amaguru yazo n'ivyuma vyirabura inyuma hari ikibaho gisa n'urwatsi rutoto atanakimwe canditseko kimaditse ku gihome cera.

Ikibaho kinini cirabura kimaditse kugihome, hejuru yaco harera banditseko bakoresheje ingwa itukura n'iyindi yera, handitseko ibintu vyinshi biboneka ko ari icirwa c'ibiharuro, ariko uburavye ntibiboneka cane.

Abanyeshure bari mwi shuri baricaye , umwe yambaye impuzu y' ugwatsi gitoto uwundi yera uwo hirya iratukura bose baraba imbere iyo umwigisha ari ariko arabigisha icigwa c' ibiharuro yandika ku kibaho kinini cirabura.

Inyubakwa isikuje ibara ry'umuhondo n'iritukura, imbere yayo hari umuhora utangurwa n'ingazi, hari umuntu ariko azicamwo, hirya hahagaze abandi imbere yayo hari uruzitiro rw'ivyuma.

Hino hari igiti kinini kiboneka amashami na ho nyene uruhande rutonya hirya hari uruzitiro ruriko utudirisha twinshi twera inyuma yaho hariko haca abantu ruzitiye inyubakwa nyinshi, kandi hariyo nibiti.

Ku mbuga hino hari inyubakwa iboneka igice, hasi hasikuje n'ibara ryirabura hirya hari iyindi ifise amabara yera imbere yayo hari ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto isakajwe amabati atukura.

Uruzitiro rufise umushinge w'amabuye ku gihome rusikujwe ibara ryera hacafyeko umuntu yicaye mu gakinga k'abagendana ubumuga afise igitabo c'urwatsi rutoto mu ntoke impande yaho hari ivyatsi vyinshi.

Imbuga nini hino ku ruhande hari ivyatsi bitotahayo b'i kenya hagati hashinzeyo igiti bahorabashirako ibendera ry'uburundi hirya hubatse isomero imbere yaho hari abanyeshuri inyuma yayo hari ibiti vyinshi.

Ishuri ryubakishije amatafarahiye rifise amabara y'urwatse rutoto ku madirisha imbere yaryo hahagaze abanyeshuri bambaye umwambarusa hari n'uwundi ari mu kibuga, ariko ateragana iyo abandi bari.

Mu kibuga hino harasadutse, kubera amazi impande hari inzu ifise inkingi n'utuzitizo tw'ivyuma vyose bisa n'ubururu hirya hari izindi nyubakwa zitaboneka neza impande hateye ibiti bitotahaye.

Ikirasi kirimwo intebe nyinshi abanyeshure bicarako zitonze mumirongo itatu, inyuma yazo hari igihome cubakishije amatafari, kiriko umurongo ukitse n'uwushinze vyose bifise ibara ryera, mumfurika hari akabati.

Ikibuga kinini kirimw'utwatsi dukenya hino, hirya har'inyubak' ifis'umuhor'imbere yawo, inkingi zawo zisa n"'ubururu, hakab'amadirisha menshi n'imyango mikeny'itaboneka neza.

Impande yikibuga cumupira wamaboko hino harintebe yuburur igitutu cigiti hejuru amashami yaco hirya inyubakwa zibiri imwe isikucujwe ibara ryumuhondo ikagira amabati yera iyindi ntiboneka neza

Hagati y'ibarabara n'inyubako ziri hirya hari ikibanza kirimwo ivyatsi kitari kinini cane hariko hacamwo umunyeshuri hari n'abandi bahagaze imbere y'amashure benshi bose bakaba bambaye umwambarusa.

Mu kirasi hariho intebe abanyeshuri bicarako itaboneka neza hasi hateretse imari isa no kw'ijuru, ikibaho cirabura kimaditse kugihome canditsweko ivyandiko vyinshi, igihome gifise ibara ry'ubururu rikaze hari n'amadirisha aboneka utuzitiro uruhande rutonya.

Igiti kinini impande yaco har'uruzitiro, hirya har'inzu yubakishijwe amatafari itaboneka neza, ariko irafise inkingi isa n'ubururu iboneka imbere.

Intebe zitatu zicarako abanyeshure mu kirasi ziraboneka neza izindi ntiziboneka. Ku gihome hari ikibaho cirabura kiboneka agace gatoya, ikibaho kiboneka ko cari gisize ibara ry'umuhondo ariko ryaserutse.

Abanyeshuri bambaye umwambarusa bari mu kibuga bariko barakina impande yabo hari igiti kinini c'isakaye hirya y'inzu imwe iboneka igihome gusa hari itanki y' amazi, kandi ni ninya.

Umwigisha yambaye impuzu yirabura irimwo uturongo twera, afise agacamurongo mu ntoke. Ku kibaho cirabura yanditse "ubukene" aca aracagagura iryo ryungane, abwira abanyeshure basome u-bu-ke-ne.

Inyubakwa igeretse rimwe, hino ifise igihome kiriko akazitiro kagizwe n'utwuma dutukura. Hirya hari igiti kinini cane kandi hariyo n'iyindi nyubako itaboneka neza.

Inyubakwa imbere yayo hari umuhoraamuremure ufise inkingi z'ivyuma zisa n'ubururu harimo n'ingazi hirya hari uruzitiro inyuma yawo haboneka ibiti biboneka amashami yo hejuru gusa.

Inyubako ziri hirya iyiri hino ibonekesha amadirisha n'inzugi bisa n'ubururu, amabati igice gitonya imbere yaho hari amashurwe akiri magufi hamwe n'ivyatsi biboneka ko bashaka kuhashariza ariko ntibirakura neza.

Ku gihome hamaditseko impapuro zibiri z'amabara atandukanye, rumwe rusa n'umuhondo kandi ruboneka hose impande zine zose zirafashwe, urwera ruboneka impande zibiri gusa, hepfo mu mfuruka hariyo umutwe w'umuntu.

Ikibuga kinini amaja hirya gatonya har'inkingi zinini zifashe amabati bituma bikingira izuba abantu bakavyicaramwo bagakora inama, inyuma yayo har'amazu menshi impande hahagaze ababikira.

Inyubakwa igeretse rimwe inkingi zayo ziduga hamwe n'iyikitse zifise ibararyera hariko utuzitiro tw'ivyuma dufashe hejuru kugira ngo dukingire abahagazeyo ntibatembe.

Inyubako ifise igihome gisa n'umuhondo hasi kikirabura idirisha n'urugi bisa n'ubururu amabati aboneka igice gitonya hirya hari igiti hamwe n'izindi nyubakwa zifise amabati atukura hino hari bombo rusange.

Ikirasi kirimwo intaba banyeshuri bicarako zitonze ku murongo, gifise amatafari ku ruhome idirisha riboneka igice gitonya hasi hateretse agaseke gasani roza karimwo umucafu abanyeshuri bazabaratamwo.

Ikirasi cubakishijwe n'amatafari. Mu mfuruka hariyo, ikoma ry'umurongo wera, hari n'iyindi mirongo igenda ikitse mu mbavu, itaboneka neza. Ku gihome hamaditseko ikibaho cirabura, candikishijeko ingwa yera hamwe niy' urwatsi rutoto.

Igihome c' ikirasi kigizwe n' amatafari ahiye, urugi ruratukura kandi rurugaye, handitseko gatatu D, hejuru yarwo hari utudirisha tureture , impande hari irindi rinininya ritaboneka neza, ririmwo ruzitiro tw' ivyuma.

Intebe zabanyeshure ntiziboneka neza ariko zirashaje kandi ziracafuye birakwiye yuko bazihindura kugirango abanyeshure bamererwe neza iyo bariko bariga kuko ivyonavyo biri mubituma abanyeshure biga neza

Mukirase hatonze intebe abanyeshure bicarako kugihome hari umurongo ushinze ucako ikibaho gisa nurwatsi rutoto banditseko bakoresheje ingwa yera idirisha iriko utuzitiro tunyuragirikanywa kandi ntiriboneka neza

Mu bubiko bw'ibitabo harimwo ibitabo vyishi cane bitandukanye bifise amabara y'ubururu urwatsi rutoto, iroza, umuhondo, iritukura, iryera mu nfuruka hamanitseyo itaburiya ku ruhome hamaditse ibipapuro bibiri icera nigisa n'iroza.

Ikibuga kinini cane hagati murico hashinze igiti kiriko ibendera ry'uburundi hirya hari inyubakwa nyinshi cane hamwe n'ibiti bisakaye kandi harasharije hasa neza gose.

Inyubakwa ziri hiraya ntiziboneka neza hino hari igikinisho cabana bakinirako bakanyerera batera baja hasi gifise inkigi zisa nurwatsi rutoto hasi ntavyatsi bihari ariko inyuma yaco birahari kandi bikenya

Ikibaho cirabura canditseko ibiharuro vyinshi umwigisha yagenye umunyeshure umwe kugira ngo aje imbere guhubura kandi amaze gukora vyinshi ivyo navyo bikaba ari ugusambura n'uguteranya.

Akazu ka sugumwe kubakishije amatafari ahiye hariko imirongo ibiri umukitse uwundi uhagaze isa n'igihome kikikuje inzugi zigizwe n'ibiti, kandi ziruguruye zose.

Abantu benshi bambaye impuzu za kaki bakikuje ibendera ry'Uburundi hino hari uwuboneka umutwe gusa hari nuwundi afise icuma gifata amasanamu, hirya hakagira ibiti hakabayo ni nyubakwa.

Abanyeshure bari kw'ishure bambaye umwambaro usa. Ariko umwe muri bo, yambaye hasi urwatsi rutoro, hejuru iyera. Hari uwikoreye ibase ku mutwe, abandi bariko barakora ibikorwa, biboneka ko umwigisha yabatumye gukora isuku.

Imbuga nini cane. Hino hari ivyatsi, hagati hari urwinjirizo rw'umupira w'amaguru , hirya hari amazu ataboneka neza, imwe iboneka ko ifise umuryango n'amadisha abiri n'amabati hamwe n'amabati yirabura.

Hagati yuruzitiro ninyubako hasi hari utwatsi duke duke harimwo nimicafu igiti kibonekesha umutumba hamwe nimizi impande intebe abanyeshuri bahora bicarako ariko yashaje bataye hirya hari ishamba

Amashure yubakishijwe amatafari ahiye asakajwe amategura, afise inzugi n'amadirisha bisa n'ubururu, abanyeshuri bahageze imbere yazo, mu kibuga hariho abantu bariko barahaca barengana.

Inyubakwa igeretse kabiri, ifise imirongo ihagaze n'iyikitse yera, impande yayo hari ibigega vy'amazi, hino hari iyindi itaboneka neza ariko itageretse, imbere yayo hakaba hateye amashurwe.

Mumbuga har'umuzingi uhese wugaye wubakishijwe amabuye, kumpande hari utwatsi dukeya, hirya umuduga uriko winjira mukigo kirimwo inyubakwa nyishi kandi zimwe ziraboneka izindi ntiziboneka.

Mu mbuga hino hari ikigega c'amazi cibara ryirabura giteretse ku gihome kiduga c'umuzingi cubakishishwe amabuye hirya hari inyubako zigizwe n'amatafari hejuru amabati ashaje hasi utwatsi dukenya.

Mukibuga hino hahagarara mumbavu harivyatsi nigiterwa cumwumbati kirinyuma yuruzitiro rwamatafari hirya harurundi rwamabuye rukikuje inyubakwa hariyo nibiti vyinshi

Mu kibuga hamwe hari vyatsi ahandi haragaragara hubatswemo umuzingi uhese wugaye ukoreshejwe utubuye duto duto hirya imodoka irikairarengana ica hagati y'amazu menshi amwe afise amabara yera ayandi ayatukura.

Inyubakwa zitatu, imwe igeretse kabiri ikaba zifise amabati yera, izindi nizohasi zikaboneka hejuru gusa kandi hari n'ibiti iruhande bizisharije bikaba navyo biziha akayaga bigatuma abahaba bamererwa neza.

Ikibuga c'umupira w'amaboko hinu hari intebe isa n'ubururu hamwe n'igiti kiboneka amashami gatonya cane gifise igitutu mu kibuga, kubera hari izuba ryinshi hirya hari nzu isa n'umuhondo hari n'iyindi itaboneka neza.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko hariko haca abantu babaye impuzu zirabura, n'uwundi yambaye iy'umutoto ubenje. Hirya ,hariyo amazu ataboneka neza ,impande hariho igiti cisakaye hose. Harijimye womenga ni ku mugoroba.

Kukibaho cirabura kimaditse kugihome c’amatafari , handitseko ivyandiko hakoreshejwe ingwa yera, navyo n’ibibazo bibiri, icambere n’insomerwa, icakabiri n’amajambo acagaguye babasavye kuyandika neza.

Inyubako andende yubakishije matafari ifise imiryango myinshi, ariko ibiri ni yiboneka yonyene imbere yayo hari umuhora amuremure ufashwe n'inkingi zisa n'ubururu hakaba n'ibibuga bibiri bibangabanganywe vy'umupira w'amaboko.

Igihome gisikuje ibara ry'umuhondo kimaditseko ibipapuro bibiri kimwe imbere ikindi nyuma ico inyuma candikishijweko ivyandiko vyirabura ico imbere kiriko ivyandiko bitukura hakabako n'ibicapo vyirabura.

Ibitabo bitatu vy'icirwa c'ubuhinga n'ubushakashatsi biteretse ku meza kimwe hejuru ikindi musi ikindi mu mbavu vyose birasa amabara birayasangiye ivyanditseko vyose nibimwe ibica fyeko vyose birasa.

Igiti gishaje kandi gisa nabi gitobaguritse kikavunguka hateretseko ingwa z'amabara atandukanye; iryera, iry'umuhondo, iry'ugwatsi rutoto niry'ubururu. Kandi abigisha nizo bakoresha.

Igihome gisikujw' ibara ryera handitsek' indome kuva kuri A gushika kuri Z , n' ibiharuro kuva ku 0 gushika kw 9 , vyose bifis' amabara mensh' atandukanye, hanyuma munsi hasi har' ivyatsi.

Inyubako isikuje ibara ry'umuhondo ifise ivyumba vyinshi nta na kimwe kiboneka uretse bitatu biboneka gatonya hejuru hari ikengeri ituma abanyeshuri bamenya ko hagezi gukina canke gutaha canke kwinjira.

Mu kibuga gisukuye hirya, har' inkingi nyinshi z'ivyuma zisa n' ubururu, hejuru zisakaj' amabati kugirango zikinge izuba cank' imvura, inyuma yazo har' inz' itaboneka neza, hahagaz' ababikira babiri, impande har' ikigega c' amazi.

Inyubako igeretse kabiri isikuje n'amabara atandukanye iryo urwatsi rutoto igera iryo ubururu riri ku tuzitiro ku rugi no ku madirisha hirya hari igiti kiboneka cane imbuga iboneka igice.

Ku mpande n' impande y' ingazi ziduga zija ku nyubako yo hejuru, hari utuzitizo tw' ivyuma dutukura, natwo turaheza tukabandanya tugaca imbere yiyo nyene, gushika hirya kugirango dukingire abazoba bahagaze imbere yayo.

Inyubakwa zitatu, zibiri zirabangabanganwe, imwe iboneka igice c'imbere, iyindi ic'inyuma. Hirya hari iyindi itaboneka cane, hagati yazo hari ikibuga gitonya giteweko ivyatsi hamwe n'ibiti bigufi ariko vyose birahasharije.

Ibombo rusangi ryubatse mu kibuga Hagati, Hirya hari ivyatsi bikenya mumbavu hari inzu isegujwe ibara risa numuhondo Ifise idirisha nurugi vyubururu impande hari igiti Hirya hari amabati afise amabati atukura.

Mukibuga c’ishuri, har’abanyeshuri bariko bagenda bafatanye kurutugu, bose bahetse amasakoshi yo mubitenge, Kandi bambaye hasi kaki, hejuru, ubururu, bariko baragenda mwishure Kandi bararyoshe kuraba.

Inzu yubakishijwe amatafari ifise imirongo ishinze n'iyikitse. Umuryango urugaye, amadirisha n'abiri ariko utuzitiro dukitse. Imbere yayo ikinogo gipfutse gicamwo umucafu.

Umupira ugizwe n'ibishambara canke n'ubumwanya ni wo abana bakunda gukoresha iyo badafise uburyo bwo kugura umupira w'ikizungu kugira ngo bashobore gukina, kandi binezereze nk'abandi bana bose.

Ibarabara ry'ibivu bariko bararisanura mu gushiramwo amabuye kugirango rimere neza impande hari ivyatsi hari kandi n'ibiti hirya hariko haracamwo abantu kandi hariyo n'inyubakwa zitaboneka neza.

Hirya hari inyubakwa zibiri bibangabanganywe, hagati yazo hari akazu kubakiye ikigega c' amazi, hino hari akazu ka surwumwe gafise amabara yirabura, ayera n' ay' urwatsi rutoto, impande yako hari ivyatsi bitotahaye.

Inyubakwa isikuje ibara ry'umuhondo ku bihome urugi haboneka rumwe amadirisha haboneka atatu neza manini manini n'irindi ritaboneka neza hejuru hariyo utundi duto duto ikaba iboneka n'amabati agace gatoya.

Ku kibaho cirabura hamaditseko ibipapuro bibiri biriko amungane acagaguye nk'akarorero I,ba, bi bagaca bazana iryungane ryavuyemo ibabi, impande yaho hari idirisha rifise utuzitiro tw'ivyuma.

Akabine ko hasi inyubako yako yubakishijwe amatafari ahiye, umuryango usa n'urwatsi rutoto, iyo ukaravye urabona ko kamaze igihe kinini kariko karakora, kandi iyo kuzuye baraheza bakagahindura bakarondera akandi.

Kugihome c'amatafari hamaditseko ibipapuro gisa n'umuhondo giciyemw'uduce; akambere gacapfyemwo umupira w'amaguru, akakabiri intebe y'inyegamo, akagatatu igiti, akakane ikaramu, akagatanu igitabo, akagatandatu agacamurogo.

Inyubaka itaboneka neza riboneka ikikujwe nuruzitiro rwivyuma inyuma hari ibikinisho vyabana bifise amabara tandukanye iryiroza iritukura iryumuhondo nayandi atandukanye

Inyubako igeretse kabiri isiguje amabara atandukanye, ifise ivyumba vyishi cane ,imbere yayo hari ibikinisho abanyeshure bikorako bariko barakina, hari n'igiti, hari n'impande inzu ngufi kandi itaboneka neza, hino harumuntu, nawenyene ataboneka.

inzu isikuye neza ku bihome; amabati aratukura. Imbere yayo hari ivyatsi batemye neza, barabiringaniza, n'ibiti binini binini. Hari kandi n'impene iriko irarisha

Imbuga nini Ifis’ivu ritukura, hino mu mbavu haboneka ubwatsi bukenya , hagati hashinze y'igiti hirya hubatse amashuri nayo nyene atukura inyuma yayo hateye ibiti vyinshi.

Mu kibuga hino hasi hari ivyatsi hagati hateye igiti kimwe kininiya cane hirya hari inyubakwa nyinshi ariko imwe murizo isikujwe ibara ryera ikagira inzugi zisa n' ubururu iy' impande ntisikuye.

Ku mbuga hasi hatukura ku mpande hari ivyatsi bisanzwatsi rutoto hagati hashinze igiti bahorabamanikako ibendera ry'uburundi hirya hari abanyeshuri bari hanze bariko arakina impande yaho hari amasomero yabo.

Ishure rikoraniyemwo abana benshi hino haboneka abantu bakuze hirya igihome gisikujwe ibara ry'umuhondo gifise utudirisha twinshi kuri co duto duto harasharije cane, kandi abana bafise amasaho ku mugongo.

Imbuga ifise inkombe ntonya harimwo ivyatsi hirya hari inyubako zitatu zitaboneka neza iyo hagati ntisikuye zibiri hirya no hino zisikuje amabara yera imwe harimo nayasa n'ubururu.

Ku gihome cubakishije matafari hamaditseko igihome cirabura canditse ko bakoresheje ingwa yera mu vyandiko biriko hariho ikibazo kibaza kiti ni bande bagize umuryango usanzwe ni umugabo umugore hamwe n'abana.

Hino hari ivyatsi bisa neza kuko biringanije, hirya hari inyubako zitatu; iyo hagati ifise amabati atukura, hirya hariyo ibiti bitaboneka neza, kw'ijuru hasa neza, urabona y'uko, ntamvura igiye kugwa.

Igihome cubakishijwe amatafari kiriko umurongo usa n'umuhondo, kimaditseko igihome cera ahandi gisa n'ubururu gicafyeko ibimenyetso bifasha abantu batumva kandi ntibavuge kuyaga n'abandi bantu canke kuyaga hagati yabo.

Inyubakwa ifise ibihome bisikujwe ibara ryera hamaditseko ikibaho bashirako amatangazo hamwe n'utundi ducapo dutandukanye impande yaho hari inyegamo iteretseko indobo.

Akazu ka sugumwe ku mpome hamwe hamwe hasikujwe irangi ry'umuhondo inzugi ninyinshi, kandi zisa n'ubururu zimwe zirugaye izindi ziruguruye urusenge rugizwe n'ivyuma bitukura bifashe amabati.

Inyubakwa ir'impande y'ibarabara ry'ibivu, uruzitiro rufis'ivyuma hagati hakaba ubuyungiro, k'umuryango har'amabati asizwe ibara ry'urwatsi rutoto, nayo ntiboneka cane ariko ibisakazo n'amabati ashaje.

Inyubakwa ndende ifise umuhora muremure cane ikaba ifise inkingi nyinshi hejuru utudirisha tutaboneka imbere yayo hashinze igiti bahora bamanikako ibendera y'igihugu.

Ikirasi kirashaje cane intebe zirimwo zisa nabi imbere hari ikibaho gicafyeko umuhoro, umupanga, indobo, inyegamo, urugi ruruguruye ibihome ntibikiboneka uko bisa neza.

Ikirasi kirimwo intebe z'inyugamo zifise amabara atandukanye iyo umuhondo iryubururu n'iryo urwatsi rutoto hari n'utumeza dufise i foroma y'umuzingi hakaba ikibaho kiboneka igice gitonya n'umuntu ahagaze impande y'ico kibaho.

Ku meza yo mu biro ishasheko igitambara gisa n'ubururu hariko amabahasha ya kaki , igipapuro cera, imashini nyabwonko , igitabo kinini n'ikindi kigereranye, n'utundi dutonya.

Inyubakwa n'indende mu bwaguke ntirahera neza ,isakaje amategura imbere yayo hari ivyatsi hamwe n'ibiti bigufi bigufi ,womengo n'amashungwe, hari kandi n'abantu bariko bararengana baca impande yayo.

Inyubako impande yayo haca akayira karengana kagana izindi zo hirya ifise uruzitiro rw'ivyuma rurimwo utuyungiro impande hari kigega c'amazi izo hirya ntiziboneka ariko hari n'ibiti.

Imbuga ntiringaniye hariho haruguru no hepfo hino hari utwatsi dukeduke no hirya hakaba kandi inyubako harimwo iyifise amabati y'ubururu inzugi n'amadirisha na vyo nyene bisangiye ibara n'ayo mabati.

Inyubakwa itaboneka neza ,hagati yayo n'uruzitiro har'igiti kitaboneka haboneka umutumba n'imizi gusa. Hirya hariyo ikindi kiboneka amashami mugabo atari menshi cane. Hasi haracafuye har'ibicafu vyinshi.

Ingazi ziduga hejuru, zifise ivyifadikizo, hirya no hino bigizwe n'utuzitizo dutukura kandi tubandanya n'imbere y'inyubakwa, kugira ngo tuje gukinga impanuka, ntihagire umuntu yova hejuru ngo akorokere hasi, aheze ameregwe nabi.

imbuga hino haragaragara, hirya hari imbuga isikujwe ibara ryera isakaje amabati atukura imbere yayo hari ivyatsi bitotahaye, hirya n'inyuma hari izindi nyubakwa ariko zitaboneka cane.

Ikibaho kinini cirabura kimaditse ku gihome, canditseko icigwa c'ibiharuro. Hari umunyeshuri barungitse imbere yambaye kaki, kugira ngo aje guhubura, kandi ariko abikora neza, ariko arabitora.

Mu kirasi hariyo intebe nyinshi abanyeshuri bicarako imbere hari ikibaho cirabura candikishijweko inrwa yera mu mbavu hari ikindi atanakimwe canditseko bimaditse ku bihome bibiri vyose bisikujwe ibararyera.

Mu kibuga hino haragaragara hagati hashinze igiti kiriko ibendera y'igihugu hirya hari inyubakwa zimwe zo hasi iyigeretse ntirahera iriko ivyuma bisongoye hejuru hari, kandi n'ibiti bitaboneka cane.

Hino hari igiti kibonkesha amashami agahande gatoya. Hagati hari ikibuga c'umupira w'amaboko kandi bariko barawukina. Hirya hari inyubakwa, impande hari ibiti n'inyuma kandi vyinshi cane

Ikibaho cirabura kimaditse kugihome ni kinini cane, canditseko ibintu vyinshi bakoresheje ingwa yera, hejuru yaco igihome kirirabura ,munsi harashaje ntihakiboneka ingene hasa, hirya idirisha riboneka gatonya.

Imbuga nini hino ntakintu kihari, k'uruhande hino har'inyubakwa yubakishije amatafari, k'uruhome hamwe hamwe hari ibara ryirabura, k'umuryango ibara ryera, hirya har'inzu zishaje imbere yazo har'ivyatsi bitotahaye.

Hino hari imiduga ibiri hamwe n'ipikipiki, hagati inyubakwa zibiri zirabangabanganwe, imbere yazo no hasi mu kibuga hari abanyeshure benshi, hirya hari ibendera ry'igihugu hamwe n'igiti kinini cane.

Ikirasi cubakishije n'amatafari ahiye, murico harasukuye neza, intebe abanyeshuri bisharako ziratonze kumurongo, ibihome bigabuwe n'umurongo wera, hari n'uwundi ukitse uri hejuru utaboneka neza usa gutyo nyene.

Inyubakwa iri ku murongo wera ku gihome imbere yayo hari ibiti amashurwe n'ivyatsi hashinze n'amabendera abiri hasi hasikujwe amatekura amwe aratukura ayandi areya.

Hino hari urucekeri rw'amabuye , hirya hari ivyatsi hamwe n'ibiti bibiri bibangabanganwe, hagati hicaye abantu uwundi arahagaze, igiti kimwe kiboneka cane inyuma yaco hari inyubakwa hariyahirya hariyo uruzitiro.

Inyubako ifise imiryango ine inzungi zisa n'ubururu hejuru yazo harududirisha duto duto, ku rusenge hamanitse itara ritanga umuco ibihome bisikuje ibara risa n'umuhondo, hariko ikibaho kimanitse kiri ku igipapuro cera.

Hino hari igiti kibonekesha amashami gusa, hirya hasi hari ivyatsi, impande inzu ifise imirongo ihagaze, hamwe n'utudirisha twinshi cane vyose bifise ibara ryera, imbere yayo hari iyirabura ifise amabati yirabura hari n'izindi nyinshi ziri hirya zitaboneka hamwe n'ibiti.

Mumbuga hino haragaragara, hirya kumpande ni mpande haboneka inyubakwa zirik' amatafari, ahandi zisikuj' ibara ryera, hari n'uruzitiro rurik'utudirisha twinshi cane twera, inyuma hariy' isengero.

Ikirasi kirimwo imeza ziteretseko imashini nyabwonko, hari n'intebe zinyegamo kandi nyinshi, hirya impande nimpande kubihome hasikujwe ibara risa n’umuhondo amadirisha ariko utuzitiro twivyuma.

Inyubakwa yubakishije amatafari ahiye, isakajwe n'amabati asa n'urwatsi rutoto, amadirisha n'inzugi bisa n'ubururu, imbere yayo hari ivyatsi bimeze neza bisharije hamwe n'amashurwe, hahagaze kandi ibiti bibiri biriko amabendera, hari n'utundi duhome dusharijwe n'ibara ryera kandi ry'irabura hasi.

Inyubakwa yubakishije amatafari ahiye hejuru hagati hasikujwe ibara ryera amadirisha hamwe n'utudirisha duto duto biraboneka hejuru isakajwe amabati munsi hicaye umunyeshuri mu muhora ariko ariga.

Hino hari ivyatsi bitotahaye ahandi haragaragara mu kibuga hariyo abanyeshure hirya hari inyubakwa igeretse rimwe ifise amabara yera akitse n' ayandi ashinze imbere yaho hari amashugwe magufi n' igiti kire kire.

Hirya hari uruzitiro hino hari ivyatsi bitotahaye iruhande yavyo haca uruzitiro rufise utudirisha twishi cane twera inyuma yarwo haca ibarabara rigabura izo hino nizo hirya kandi ntiziboneka cane.

Urugi rusanubururu rumaditseko impapuro zibiri zera ziriko ivyandiko bitaboneka ruruguruye gatonya haboneka umunyeshuri yambaye ishati yera kumugongo hariko akamenyetso karanga ishure yigamwo

Imbuga nini, hino hamwe haragaragara ahandi hari utwatsi dukeduke, hagati hahagaze umuduga wirabura, impande hashinze igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'Uburundi hari kandi n'urwinjirizo rw'umupira w'amaguru, hirya hari inyubakwa nyinshi hakaboneka n'ibiti.

Hino hari ibiti biboneka amashami gusa, hagati hari ikibuga c'umupira w'amaboko, hirya abantu bariko baragenda bagana kumashure, inyubako ni nini , irageretse ,kandi impande yayo har'ibiti.

Inyubakwa yubakishije amatafari, iboneka gatonya hejuru ,k'uruhome hakitse umurongo wera, hari n'iyindi ibiri ihagaze isa n'ubururu, hirya haboneka igiti hamwe n'urugo rwayo wera.

Imbuga iboneka uruhande rutoya hino hari umuhora utera umanuka ufise inkingi zisa n'ubururu kandi z'ivyuma muriwo hariho intebe abanyeshuri bicarako hirya hari inyubakwa nyishi ziri mu biti.

Mu mbuga hari ivyatsi bikeye bike hirya hari inyubakwa isakajwe amabati y'urwatsi rutoto imbere yayo hari umuhora ufise inkingi nyinshi, inyuma yayo hari ibiti binini binini bimwe biraboneka cane ibindi biboneka gatonya.

Abanyeshure bambaye impuzu z'ubururu hasi, hejuru amashati yera baricaye mu ntebe z'ishuri, mub'imbere hariho uwufise igitabo gisa n'umuhondo, hirya hari ibiti bitotahaye, hariho n'inyubakwa zitaboneka neza.

Umuhora ugera ahantu hataboneka neza hejuru ku gisenge harijimye ku mpande n'impande hari ivyumba vyishi imiryango yavyo ntiboneka kuruhome hasi hasize ibara risa n'umuhondo hejuru rirera.

Hino mu mbuga hari utwatsi dukeduke ,hagati haragagara, hirya hari inyubakwa itaboneka cane ariko isakajwe amabati atukura , mu mbavu n'inyuma hari ibiti vyinshi womengo iri mw'ishamba.

Ku kibaho c'irabura banditse bakoresheje ingwa yera niritukura ivyanditse hino biraboneka nigenekerezo rya mirongo ibiri Ntwarante umwaka wibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu .

Umuhoramuremure utera ugenda hirya usikujwe ibara ry'ubururu n'igera, inyuma ku gihome hariko utudirisha dutoduto, imbere yawo hari ivyatsi bitari vyinshi hirya hari igiti kiboneka amashami.

Mu kira sihino imeza zibiri ziteretse uko imashina inyabwonko hirya akamwanyi kanini cane gafutse ibindi bikoresho ibihome bisa n'umuhondo idirisha ririko utuzitizo tw'ivyuma tunyuragirikano.

Inyubakwa iboneka hejuru, amabati yirabura, uravye hasi mumbuga hariyo akazitiro k’ivyuma gasa n’ubururu, igiti cisakaye, hirya har’izindi nyubakwa hariyo Kandi n’ibindi biti vyinshi.

Umuhora muremure ufise inkingi n'akazitiro bisa n'ubururu muriwo hicaye abanyeshuri hirya hino hari intebe yahora yicarako abanyeshuri yavunitse kumpome z'inzu iri irihunde yayo hari amadirisha yutuzitizo twera hirya hari ibiti bitaboneka neza.

Hino impande y'inyubakwa ngufi Hari ivyatsi bigufi n'ibindi birebire biri imbere yayo hirya hari inyubakwa igeretse rimwe impande yayo Hari igiti hariko n'akazitiro hejuru gatuma abantu bakingirwa kugira ngo ntibakoroke.

Mu kirasi ku gihome cera hasi kikirabura hamaditseko ikibaho giciyemwo ibice bibiri biraboneka neza ikindi ntikiboneka ico hino kiranditseko hakoresheje ingwa yera idirisha riboneka gatonya umuryango waramene tsi ibiyo.

Imbuga nini hino , hamwe hari ivyatsi ahandi haragaragara, hirya hari inyubako nyinshi , zibiri murizo zitaboneka ariko atari cane , hariko hacamwo umuduga kurengana, hirya hari iyindi ihagaze mu kibuga.

Ku nyubakwa yo hino haboneka inkingi yubakishije amatafari imbere yayo hari igiti hirya hari izindi zitaboneka neza mu mbuga haragaragara ahandi hari utwatsi dukenya.

Hino y’imbuga hari amashugwe y’ibiti kandi asa neza hagati na hagati muriyo hejuru mu kirere haca imigozi itwara umuyaga nkuba hirya hari amazu afise amabara yera impande hateye ibiti.

Hino haragaragara hirya gatonya hari inyubakwa isakaje amabati yirabura ibihome bimwe bimwe bisikujwe ibara ryera hirya cane hari izindi nyubakwa zitaboneka neza impande hari ibiti.

Inyubakwa ibonekesha uruhande rw'inyuma, hari imirongo ku bihome yera ishinze n'iyindi ikitse, abanyeshure bariko bararengana impande yayo, ku barabarahara hagaze uwundi muntu, hirya hari izindi nyubakwa.

Hino ikibuga gicafyemwo n'imirongo yera hirya hari inyubakwa igeretse kabiri yubakishijwe amatafari ifise imirongo ikitse niyindi ihagaze myishi imbere yayo hari utwatsi duke duke hariko harengana umunyeshuri.

Imbuga nini cane ifise ivyatsi bitotahaye kandi vyinshi hirya cane hariyo ibiti binini binini inyuma yavyo hariho inyubakwa zitaboneka neza hejuru nta bicu hasa neza nta mvura ihava igwa.

Ku gihome gisikuje ibara ry'umuhondo ahamaditseko udupapuro tw'ubururu twanditse ko indome zitandukanye musi yatwo hari ikibaho cirabura banditse ko bakoresheje ingwa y'isa n'urwatsi rutoto hamwe ni yera.

Mu kirasi harimwo intebe nkenya z'abanyeshure zitaboneka neza, kugihome hamaditseko igipapuro c'urwatsi rutoto gicafyeko umuntu, umutwe n'umutumba hamwe n'ivyandiko bisigura ibihimba bimugize.

Hino hari inyubakwa itaboneka neza, mu mbuga hari ivyatsi harimwo n'abantu hamwe n'umuduga uhahagaze, hirya hateye amashurwe magufi y'ibiti, hamwe n'ibiti birebire, harasharije hari n'amabendera ari imbere y'inyubakwa ziri hirya.

Mu kibuga hagati hari ivyuma bibiri bashirako amabendera kimwe kiriko ibendera y'uburundi ikindi nta ririko hirya hari inyubakwa igeretse kabiri ifise amabara yera ku bihome hasi hari imiduga ihahagaze hamwe n'ibiti biteye imbere yayo.

Abanyeshuri bose baraba imbere bariko bara kwirikirana umwigisha ivyo yandika ku kibaho, ico na co kimaditse ku gihomehe gisa n'urwatsi rutoto, hirya hari amadirisha ariko utuzitiro tw'ivyuma tunyuragirikanwa, kandi dusa n'urwatsi rutoto.

Impande y'imbuga hino haboneka inkingi yoba ifashe umuhora, hirya har'uruzitiro rugizwe n'ivyuma rusa n'ubururu, igiti kinini cisakaye. Inyuma yavyo hari inyubakwa nyinshi zitaboneka neza.

Intebe z'abanyeshururi baziryamitse zishinze ku kuguru kumwe ku gihome hamaditseko ikibaocirabura ata kinu nakimwe canditseko hirya hariamadirisha ari ku tuzitiro tw'ivyuma, kandi harasukuye hasa neza.

Uruzitiro rufise igihome gisikujwe n'ibara ry'umuhondo ku gice kimwe handitseko bakoresheje amabara yirabura n'ayo ubururu ku kindi hacafyeko urumuri inzugi zarwo ziruguruye zigizwe n'utuzitizo tusa n'ubururu.

Inyubakwa isikuje ibara ry' umuhondo hamwe n' irisa n' umutoto ubeje ku bihome hejuru amabati aratukura imbere yayo hateye ibiti binini binini hari n' ivyatsi hasi bitotahaye impene iriko irarisha.

Inyubakwa igeretse, iboneka igice co hejuru, kubihome vyayo hari imirongo ihagaze niyindi ikitse, ifise ibara ryera, uruzitiro rugizwe n'ibiti ariko inyuma hari ivyatsi kandi hahagaze n'imodoka.

Inyumako yubakishije amatafari zhiye ku gihome amaja hasi haratoboye hejuru harikutudirisha duto duto hamanitse, kandi iringa kugira ngo bazaravuza inkengeri hasi hateye amateke atotahaye.

Inyubakwa yubakishije amatafari ifise imirongo ihagaze n'iyindi ikitse Ku ruhome y'ibara ryera hariko n'akadirisha gatonya kariko utuzitiro tw'ivyuma hasi Hari ivyatsi ahandi Hari amabuye.

Abanyeshure bari mw'ishuri, umwigisha abahagaze imbere, yambaye impuzu yera ahandi yirabura. Impande yise hari inyegamo iteretseko isaho yiwe hamwe n'imeza. Inyuma yiwe hari ikibaho cirabura candikishijeko ingwa yera

Imbuga nini hirya harimwo ivyatsi bihagazemwo abantu bambaye impuzu z' ubururu impande hari inyubakwa imwe inyuma yayo hari uruzitiro rufise utudirisha twinshi twera rukikuje izindi nyubakwa nyinshi harimwo n' iyigeretswe itarahera neza.

Ishure rinini cane rigeretswe kabiri, rifise ibirasi vyinshi cane ,ibihome vyaryo bisikujwe ibara ryera ,imbere hahagaze abanyeshure benshi cane, guhera hasi kugeza hejuru, bamwe bambaye impuzu zera n'ubururu, abandi bambaye ubururu gusa.

Umuhora murere ufashwe n’inkingi z’amatafari, impande hari inyubakwa zifise amadirisha yirabura ariko utuzitiro tw’ivyuma, imiryango ntiboneka neza imbere yayo hari amashurwe asharije kandi mu kibuga hasa neza.

Inyubakwa isikuje amabara y’umuhondo nayubururu ifise umuhora ubonekesha inkingi imwe yayo mabara nyene, hariko haca abantu umwe araboneka neza uyundi haboneka umutwe gusa kandi hejuru hari utudirisha duto duto.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye , ifise umurongo wera ukitse n'iyindi ibiri mitonya ishize, hejuru ibisakazo ntibiboneka neza ,hirya hari igiti kandi hari n'iciji biboneka ko hari ku zuba ryinshi.

Imbuga nini cane hariko acamwo umunyeshuri afise isaho ku mugongo ateragana inyubako andende cane ikeretse rimwe ari yo harimwo ishuri ryiwe imbere yayo hari igiti c'ibendera ry'uburundi hamwe n'ikindi giti gisharije kirekire cane n'utundi tugufi.

Inyubakwa zibiri zifatanye imwe ibonekesha umuhora wayo hari amabara y' umuhondo n' ayubururu iyindi iraboneka ifise amabara nk' ayo nyene ariko yoyo harimwo n' ayera imbere yaho hari ibiti hamwe n' ikibuga kirimwo ivyatsi.

Kukibaho c’irabura kimaditse kugihome hejuru yaho hari utudirisha duto duto dusa n’umuhondo, munsi yaho naho nyene hasikujwe hariko kandi ibipapuro vyinshi vyanditseko ivyandiko biboneka ko ari amatangazo.

Inyubakwa yubakishije amatafari mu bihome hariho imirongo, hasi yirabura hejuru yera ,anadirisha n'inzugi bisa m'urwatsi rutoto, hari n'umuhora muremure ufise inkingi zifise amabara nk'ayo nyene.

Inzu yo hasi imbere yayo yari umuhora muremure, ufise inkingi y'amabara y'ubururu yijimye, hirya hari iyindi igeretse kabiri ibonekesha igice co hejuru, hagati yazo hakaba amashurwe y'ibiti.

Ku gihome cubakishijwe amatafari ahiye, hariko umurongo umanuka n'uwukitse, yose ifise ibara ryera, hagati harimwo ikibaho cirabura, kitaboneka iyo kigera, candikishijweko n'ibara ryera, bakoresheje ingwa.

Mu kirase hariyo intebe z'abanyeshure zitonze mu mirongo itatu, inyuma hariyo ikibaho cirabura canditseko bakoresheje ingwa yera, hejuru yaco hari umurongo wera, hirya hari amadirisha kandi ariko utuzitiro duhagaze.

Umwigisha ahagaze imbere yabanyeshuri ariko arabasigurira inyuma yiwe hari ikibaho kinini candikishijweko ingwa yera imbere yiwe hari inyegamo hamwe nimeza hirya haboneka idirisha rigizwe nuruzitiro twivyuma

Uruzitiro rufise utudirisha twinshu dutonze ku murongo inyuma yaro hari inzu ibonekako ifise ibara ryera hamwe n'ibiti kimwe kinini ikindi kibayabaye imbere hari iyo ibindi hamwe n'izindi nyubakwa zitaboneka neza.

Iki gihome hariko imirongo icitse uwundi urahagaze yose irera, haboneka n'amadirisha biri ariko ntaboneka neza n'utundi duto duto, har'abantu bahagaze impande yacu haraboneka n'uruzitiro igice gitonya hirya hakaba iyindi itaboneka neza.

Abanyeshuri bari mw'ishuri baricaye umwambaro wabo hasi n'ubururu hejuru urera, imbere hahagazeyo umwigisha ataboneka cane igihome gisa n'urwatsi rutoto, ikibaho kinini cane cirabura, idirisha riboneka uruhande rutonya rifise utuzitiro tw'ivyuma.

Abanyeshuri bicaye ku murongo bose bambaye ivyambarwa bisa imbere ikibaho cirabura kiboneka igice gitonya urugi ruruguruye, kandi abo banyeshuri nta numa arikarasamara, kuko bariko barakora ikibazo.

Inyubako y'ishure yubakishijwe amatafari. Kur'iyo, hariko imirongo yera ihagaze, iyindi ikitse. Hariko harengana abanyeshure impande yayo. Hariho n'uwundi muntu ahagaze kw'ibarabara , hirya hari imiduga n'inyubako.

Abanyeshuri bari mw'ishuri bambaye impuzu z'ubururu hasi hejuru izera, imbere yabo hari umwigisha ariko arandika ku kibaho kinini cirabura kimaditse ku gihome gisa n'urwatsi rutoto, hirya hari amadirisha afise utuzitiro tw'ivyuma.

Ikibaho gikikujwe ibara ry' umuhondo hagati muri co hamaditseko ikibaho cirabura handitseko utuntu dukenya dukoreshejwe ingwa yera hirya idirisha riboneka agace gatoya hasi hahagaze imeza.

Uruzitiro rurerure rufise utudirisha twinshi cane rukikuje inyubakwa itaboneka neza hamwe n'ibiti vyinshi, inyuma yarwo hari umuntu hari n'ahantu baca umengo n'ibarabara .

Inyubako igeretse kabiri ariko itaboneka yose ifise amadirisha n' inzugi vyinshi hino hari amashugwe atotahaye cane n' inzu itaboneka ibonekesha ikoma rimwe.

Mu kirase hariyo intebe z’inyegamo hariyo n’amameza ateretseko imashini nyabwonko, inyuma hari akabati karimwo uduce twinshi two kubikamwo ibitabo, hejuru urusenge ruboneka igice gitoya, hirya amadirisha araboneka neza.

Mu kibuga hahagaze imiduga myinshi ifise amabara atandukanye, inyuma yayo hari igihome gikikuje inyubakwa zibiri, imwe hirya, iyindi hino, kagati yazo hari ibiti binini binini.

Idirisha riko ibiyo vyamenaguritse rifise utuzitiro dushinze utundi dukitse, kandi twera rifashe ku gihome c'amatafari uravye mu nzu hariyo ibintu biteretseyo, ariko ntihabona.

Inyubakw’igeretse rimwe, iyo hejuru imbere yayo har’akazitiro kariko utudirisha dutoduto twinshi Kandi twera, hasi hateye ibiti vy’amashurwe, kimwe kirekire , ibindi bigufi, imbere mukibuga hari ibendera y’igihugu c’Uburundi.

Uruzitiro rufise umushinge ugizwe n'amabuye, rwubakishijwe amatafari hariko utudirisha twinshi twera hamwe rurakomeye ahandi rwarasenyutse rukikuje inyubako itaboneka neza imbere yayo hariho igiti ciza gitotahaye n'iyuma hariyo ibindi.

Kukibaho cirabura kimaditse kugihome gisa n’umuhondo, hariko icigwa co guhanahana amakuru, nikibazo abanyeshuri bategerezwa gukora umwigisha yabahaye , kandi bakacitondera kugirango bagikore neza.

Umuhora munini cane ufise inkigi zamatafari uri imbere zinyu ndende gose ifise amadirisha yirabura nimiryango hirya hari iyindi itaboneka neza ariko amabati yoyo araboneka inyuma yayo hariho ibiti

Inyubakwa igeretse kabiri ifise amabara ayisikuye iritukura ryijimye hamwe nirisa n'umutoto ubenje hariko utudirisha twishi duto duto imiryango umwe uruguruye hasi hari abantu bahagaze hamwe n'umuduga.

Isomero rifise inyubakwa ndende rigeretse rimwe imbere yaho hariho amashurwe magufi nibiti birebire bibiri abanyeshure bari mukibuga bariko baraganira ikibuga ni kinini bashatse bokubakayo niyindi nyubakwa

Ku kibaho cirabura handitseko ikibazo bakoresheje ingoa yera umunyeshuri ategerezwa kwishura ego canke oya kikaba kigizwe n'ibibazo bine umunyeshuri abwirizwa gusoma neza akishura.

Ikirasi kirimwo intebe Abanyeshure bicarako hasi kubihome haravungaguritse harashaje, hariho ikibaho kirekire cane gifata ku bihome vyose cirabura candikishijweko bakoresheje ingwa yera, hejuru ibihome bisa n'umuhondo.

Igihome kiboneka kiriko umurongo wera hejuru n'uwundi hasi, impande hari uruzitiro rukikuje inyubakwa itarahera heza, hejuru hariko ibintu bisongoye umenga n'imisumari, har'ibiti, hirya hariyo n'izindi nyubakwa zitaboneka.

Ikirasi kirimwo intebe abanyeshure bicarako, zimwe ziraboneka cane, izindi ntiziboneka. Ku mpande idirisha rigizwe n'utuzitiro tw'ivyuma, idari rigizwe n'utubaho duto duto.

Isaho iteretse kugihome kigufi yegamiye ikindi gisikujwe ibara ry’umuhondo n’iryirabura hasi hirya hari idirisha rigizwe nutuzitiro twubururu kandi hanze haraboneka hateye ibiti.

Imbuga nininya, hino hari utwatsi dukenya, hagati hahagaze umuduga wirabura, impande igiti c' ibendera ry' Uburundi, hari kandi urwinjirizo rw' umupira w' amaguru, hirya inyubakwa nyinshi ariko zitaboneka neza .

Umuhora muremure uca imbere y' inyubako, hejuru ku rusenge hariyo ibibaho bibiri, kimwe gitukura ikindi gisa n' umuhondo, hirya hariho utubaho dutoduto tumwe dukitse n' akandi kamwe kare kare cane, gashinze.

Imbuga nininya ishinzemwo ibendera y'igihugu c'uburundi hirya yayo hari nzu yubakishije matafari ifise imirongo umukitse uwundi ushinze hari, kandi n'inyubakwa itaruzura ifise ivyuma bishinze vyinshi cane.

Imbuga nini itagiramwo ivyatsi hagati hashinze igiti kiriko ibendera ry'uburundi hirya hari inyubakwa idaheze neza iriko ivyuma bishinze hino yayo hari izindi nyubakwa imwe ifise amabara yera iyindi haboneka uruzitiro gusa.

Inyubakwa yubakishije amatafari igeretse kabiri icumba cayo kiboneka gifise urugi hamwe n'amadirisha bisa n'ubururu hejuru hari utuzitiro tw'ivyuma dukingira abantu kugira ngo ntibagira impanuka.

Idyirisha rinini rifise utuzitiro tw'ivyuma tunyuragirikanwa uricishijemwo amaso ubona uruzitiro runini rukikuje inzu itaboneka neza igeretse hanyuma hariho n'ibiti biriimpande hasi hariho n'ivyatsi.

Imbuga iteyemwo ibiti vyishi, icohino nikinini kandi kirubakiye hasi. Akazitiro gafise ibara ritukura. Ibindi biri hirya kandi inyuma yavyo har'inyubako nyishi zitandukanye.

Mukibuga hagati hashinze igiti iriko idarapo ry'ibendera ry'uburundi, hirya gato ya hari ivyatsi hahagazemwo umuntu, impande yavyo hari inyubakwa z'ibiri: imwe isakajwe amabati yera ,iyindi ayirabura, hakaba n'izindi ziri kure zitaboneka.

Mu kirasi haboneka intebe zibiri gusa abanyeshure bicarako, ibihome vyubakishijwe n' amatafari, hari umurongo ukitse n' uwundi ishinze yose irera, kurico hamaditsweko ikibaho canditseko ivyandiko bakoresheje ingwa yera.

Ikibaho cirabura candikishijeko ingwa yera kimaditse mu gihome gisa n'umuhondo hasi hasikuje na sima hari imeza hari n'idirisha riboneka agahande gatonya ikindi gice kinini c'ikirasi ntikiboneka.

ikihaho ciraburabura umwigisha yacanditseho igikorwa cabanyeshure mutujambo bakoresha mukuzuza batwandishije ngwa yubururu amazina yuzuza yandikshij ingwa yera mu guhubura bakoresheje ingwa yumuhondo.

Ku meza nini impande hateretse inyegamo hariko ikeri isa n'umutoto ubenje i karamu ritukura igikombe gisa n'ubururu udupapuro twera ingwa ndende na ngufi zose zera hino hari ibara ry'urwatsi rutoto.

Imbuga nini hinu hari utwatsi dukenya mu mbavu hari inzu ifise amabara yera nayo ubururu imbere yayo hari igiti hirya hari amazu ataboneka neza, kandi izubarirko riraka ni rinshi.

Imbuga hino iragaragara hariko hacamwo umunyeshure afise isaho ku mugongo ariko atera aja mw'ishute yiwe hirya hari amashure imbere yayo hateye ivyatsi imwe ibonekesha ambati yera.

Inyubakwa igeretse rimwe, kuyo hejuru hari uruzitiro ruriko utudirisha twinshi cane. Hari n'imirongo isa n'umutoto ubenje. Imbere yayo hanikiye impuzu. Zimwe zirera, izindi zifise amabara atandukanye.

Inyubako zibiri zirabangabanganwe iyo hino iboneka ibisakazo igice gitonya iyo hirya iraboneka imbere yayo hariko haca umuntu hagati mu mbuga hashinze igiti c'ibendera ry'uburundi inyuma yazo hari ibiti.

Abanyeshuri benshi bari mu kirasi imbere yabo hariho imigubiri yicaye imbere y'imeza zisanurwatsi i rutoto zibangabanganwe biboneka ko bariko baraharira ku vyo mwigisha yabahaye kugira ngo barabe abaza kuronka amanota menshi.

Umuhora muremure cane uca imbere y'ishure hariko hagenderamwo umuntu yambaye ishati isa n'iroza ifise inkingi zera hariko hacamwo n'akazitiro k'utwuma duhagaze kandi dutukura two gukinga kugirango abana ntibaze barasohoka hanze vyoroshe.

Inyubakwa kubihome isikujwe ibara ryumuhondo iryubururu niryirabura kumiryango iriko utuzitizo twivyuma tunyuragirikanwa kandi irugaye ntibineka yose hejuru hariyo utudirisha duto duto

Inyubakwa igeretse rimwe isikujwe n’ibara ryubururu n’iryera hino hari ivyatsi bitotahaye ku ngazi imbavu n’imbavu hari utuzitizo tw’ivyuma imiryango n’amadirisha birugaye hejuru amabati aboneka agace gatoyi.

Mukirase hubatsemwo uruhimbi rurikwama karo arimwuturongo twirabura , rufise n’ikinogo kurigwo, inyuma yagwo hari ikibaho cirabura, kirekire cane, impome zigizwe n’amatafari harimwo n’imirongo yera ,ikikamye n’iyind’ihagaze.

Inyubakwa zibiri imwe kuruhande iyindi kurundi iteranirizo yaryo yitwa mwikoma kandi zigeretse kabiri, izo nzu ziboneka neza kuko zirubakitse pe.

Ikirasi gifise ibihome bisikujwe ibara ry'umuhondo, hamaditseko ikibaho cirabura candikishijweko ingwa yera, mwikoma hahagazeyo imbaho impene yazo har'ingoma, haboneka n'urugi rwuguruye ariko igice gitoyi.

Hino hamwe haragaragara, ahandi hari ivyatsi bitotahaye. Hagati hari igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'uburundi. Hari n'umuntu ariko ararengana. Hirya hari inyubakwa nyinshi cane, impande yazo hari ibiti bininibinini vyisakaye.

Kukibuga kinini gisukuye atavyatsi nabimwe birimwo kumpande hari igiti kiboneka amashami hirya hari inzu nyinshi iyibonrka cane ifise amabara yera n'utudirisha hejuru tutaboneka cane.

Inyubakwa ibonekako ifise imiryango myinshi cane isa n'umuhondo hejuru ibihome birera hejuru cane ku rusenge hasa nabi, kandi harashaje hagati haca umuhoramuremure ugera hirya hatabone.

Kumbuga hino hari ivyatsi bikenya cane, kumpande hari ibiti bihateye, hagati hariho igiti kiriko ibendera ry'Uburundi, hirya hariyo inyubakwa n'ibiti binini binini cane ariko hose umengo n'ishamba.

inyubako zirihirya zimwe ziraboneka izindi ntiziboneka impande yazo hari ibiti hagati mu kibuga hashinze ikindi kiriko ibendera y'uburundi hino hari ivyatsi bitaboneka neza

intebe abanyeshuri bicarako iteretse mu muhora imbere y'ishuri na wo urabandanya gushika ku nyubakwa zo hepfo inkingi zawo zisa n' ubururu hakurya hateye y'ibiti bitotahaye

Abanyeshuri bari mw'ishuri baricaye batonze k'umurongo bariko bakora ikibazo. Imbere yabo hariy'ikibaho cirabura kiboneka igice gitonya mumbavu hari igihome gisigushwe ibara ryera kandi kinini.

Inyubakwa harimwo ivyumba vyinshi hirya no hino bitandukanywa n'umuhora hino urafise umuryango umwe wuguruye ubundi wugaye uragenda hirya gushika ahantu hataboneka.

Ikirasi gifite uruhome rw'amatafari hakaba hamaditse ko ikibaho kinini cane hariko ivyandiko vyandikishije ingwa z'amabara atandukanye kandi vyerekana ivyigwa abanyeshuri uko bazogenda baravyiga bitonze hakaba n'intebe iboneka igice gitonya.

Inyubakwa yubakishije; amatafari, inzugi, amadirisha, hamwe n'ivyuma bishigikiye umuhora wayo, bisa n'ubururu. Imbere yayo haterekanze ingemwe z'amashugwe barindiriye kuzotera mu mpande y'iyonzu.

Mu kibuga kinini hagati murico hashinze ibendera y'igihugu c'Uburundi hirya hari amazu menshi imwe ifise amabati atukura, inyuma yazo hari ibiti, hejuru kw'ijuru hari ikirere kimeze nk'ikigomba kugwamwo imvura.

Mu kibuga kinini hirya hari inyubakwa zibiri zubakishije amatafari imwe iraba hirya iyindi hino iyiraba hino irafise amabara yera imbere yayo hari igiti kinini hirya hari bicu biri kwijuru.

Ku mbuga ndende cane igera hirya mu kuboko kw'i buryo hari inyubako itaboneka neza no hirya hari izindi imbere yazo hari ivyatsi inyuma yazo hari ibiti, kandi no kw'ijuru haraboneka.

Imbuga hino iragaragara hirya hari inyubako zibiri imwe ngufi iyindi ndende ifise amabara yera kubihome imbere yayo hari ivyatsi hirya hari ibiti inyuma yayo hari ikindi kirekire cane kiboneka hejuru gusa.

Mu mbuga nta vyatsi biriyo, nta n'amashurwe. Inzu yubakishije amatafari. Ifiseko amabara yera. Urugi ruratukura. Idirisha ririmwo utuzitiro dutukura. Hejuru haboneka ibiti biboneka amashami yo hejuru gusa.

Uruzitiro rwubakishijwe n'amatafari rubonekesha umuryango umwe gusa, uwundi ntuboneka, inzu rukikuje iboneka igice co hejuru hari n'umuntu aboneka ukuboko no ku mutwe hatonya.

I mbuga nini hino hari ibiti vy'amashurwe biboneka gatonya cane hagati hariyo igiti kiriko ibendera ry'uburundi, hirya hari inyubakwa nyinshi cane harimwo n'ibindi biti binini cane .

Mumbuga hamwe hari ivyatsi ahandi atabihari hahagazemo imodoka ari nyinshi zifise amabara atandukanye inyuma yazo hari inyubakwa zibiri imwe hirya y'indi hino hagati yazo hateye ibiti.

Imiduga myinshi hagaze imbere y'inyubaka zibiri imwe iboneka hejuru igihome nta dirisha na rimwe canke ibi iriko iyo hirya iboneka hejuru hariko ibintu bishinze umwengo ni ivyuma hagati yazo hari giti.

Abanyeshuri babiri bambaye itaburiya uwuhagaze atariko arakora yikingiye ku maboko gusa, ariko uwuriko arakora arakingiye n'amaso afise icuma mu ntoke gifatanya icuma n'ikindi, kandi kirekura amasase.

Abanyeshure bakurikira umwuga wo kwubarira bose baricaye bambaye ama taburiya y'ubururu, imbere yabo imeza ziteretseko ama mashine hirya haboneka idirisha rimwe, ibihome biriko ibara ryera.

Mucumba c'ubushakashatsi abanyeshure benshi baricaye bose bambaye amataburiya, hamwe n'udukofero kumitwe vyose bifise yera, imbere yabo hari za rugagamisha kugirango bige kuzikoresha neza.

Umunyeshure yambaye décolté yirabura musi hari agafata mabere gafise umugozi usa ni roza kumutwe imishatsi miremire ihinze afise ikaramu muntoke imbere yiwe hari ibipapuro bisa nubururu

Abana bane baricaye ku kirago batatu baraboneka neza uwundi ntaboneka hari uwufise igitabo muri bo, ariko arabasomera abandi bumviriza hirya hari uwundi mwana ahagaze ataboneka ivyo, ariko arakora impande yiwe hari urugi.

Abubatsi benshi bambaye isaruweti zisa n'ubururu ku mutwe udukofero dusa n'umutoto ubenje bariko barubaka uruzitiro bakoresheje amatafari inyuma yabo hari ibiti birebire bigize ishamba.

Umunyeshuri yambaye kaki, musi yayo hariyo impuzu yera ariko acapa umutwe w'umuntu, ibiboneka yamaze guheza ni: umushatsi, uruhanga, ijisho, itama, izuru, umunwa, ariko abandanya ku ruhande rwo hino.

Umunyeshure arunamye yambaye itaburiya isa n'ubururu arikingiye ku mutwe, ku maso no ku maboko ariko akoresha icuma bakoresha bahimbagura ibindi vyuma mwo ibice kandi kirekura amasase aturira.

Abanyeshure benshi baricaye mu ntebe z' inyegamo bambaye impuzu z' amabara atandukanye, imbere yabo hari umwigisha ariko arabigisha hirya hari ikibaho kimaditse ku gihome gisa n' ugwatsi rutoto.

Inyana y'inka iragwaye bariko barayivura bayibohesheje ikiziriko mw'izosi kiza no mumaso, umwe ahagaze arayifashe uwundi arunamye ariko araraba uko abigenza kugirango bayivure.

Abanyeshuri bari mw'ishuri bariko barakurikirana ivyirwa, umwe mu bicaye imbere arahagaze afise igikoresho kirongorora amajwi ku munwa ariko arabaza ikibazo, imbere har'imeza y'umwigisha iteretseko i mashini nyabwonko.

Abanyeshure bambaye itaburiya bariko baraterateranya ibice vy'umuringoti utwara amazi, igihome bariko bakorerako hejuru gisa n'umuhondo hasi gisa n'ubururu, inyuma y'umwe hari irindi bara ritukura n'utundi tubara twinshi turi hejuru rutaboneka neza.

Abanyeshure biga Gukanika imodoka, bambaye amataburiya atukura, afise akabara kera amaja kumufuko batatu barahagaze umwe aricaye. Hirya yabo hari imodoka itukura bariko barayikanika.

Abanyeshuri bakurikirana umwuga wo kubarira, bamwe bambaye itaburiya z'urwatsi rutoto, abandi z'ubururu, bose baricaye uwundi arahagaze, bafise ama mashini yo kubarira imbere yabo bariko barakora ibikorwa.

Abanyeshure batatu bambaye itaburiya z'ubururu, munsi impuzu zera, umwe ari hirya, babiri bafise icuma bariko barakimanyaguramwo butobuto, bakoresheje ikindi cuma kinini cabigenewe.

Abanyeshure bari mw'ishure, bicaye mu migwi batatu batatu, imbere hari abandi babiri bahagaze imbere y'ikibaho cera, barungitseko amasanamu, bariko barasigurira abandi ibiriko kandi bariko barakurikira neza.

Abanyeshuri bakurikirana ivyirwa vy'ubuvuzi bw'ibitungwa babiri bari hino bafashe inka bariko barayivura abandi bari hirya barahagaze, kandi benshi muri bo bambaye amataburiya yera bakenya ay'ubururu.

Umuhora muremure uca imbere y'amashure ushigikiwe n'inkingi zifise ibara ryera n'iryubururu, hagati harimwo abanyeshuri bahagazeyo no hirya hariyo abandi, kandi uca imbere y'amashure bigamwo.

Abantu benshi baricaye mu ntebe zinyegamo bamwe bari hino abandi bari imbere ariko bobo imbere yabo hari ama meza ashashe neza hahagaze kandi umuntu ari impande yabo biboneka ko ariko atanga amajambo.

Abubatsi bambaye amataburiya asa n'ubururu, n'udukofero dusa n'umutoto ubenje, bariko barubaka uruzitiro n'amatafari ahiye, bamwe barayahereza ahandi bakaza barayatondeka gushika urwa ruzitiro ruzohere.

Abantu benshi bari mu kibanza bariko bakoreramwo ubushakashatsi, umwe yambaye itaburiya y'ubururu uwundi afise icuma bakoresha ariko akirabiramwo, ico naco bakunda kugikoresha mu gihe bariko barakora amabarabara.

Abanyeshure benshi baricaye; bafise imashini nyabwonko zifise ibara ryera. Abo hino nta n'umwe ahagaze. Abo hirya hariho babiri bahagaze, ariko nabo nyene bafise izo mashini imbere y;abo.

Abantu beshi baricaye mu kirasi bambaye imyambaro itandukanye imbere hari umuntu ariko arabasigurira mu mbavu hari abandi bahagaze umwe hino uwundi hirya ku kibaho cirabura hamaditseko ibi papuro vyera.

Mu bubiko bw'ibitabo harimwo abantu batatu umwe aboneka ko ari we abijejwe abandi babiri baje gusoma, ariko arinjiza umwe mu mashini nyabwonko kugira ngo ashobore kumuhur uhusha wo kuja gutora igitabo.

Abantu benshi bambaye ivyambarwa bimwe n’udukofero kumutwe dusa n’umutoto ubenje bariko bakora ikintu kimeze nk’ikiraro bakoresha ibiti binyuragirikanwa hejuru bisa neza biboneka ko atamvura ihava igwa.

Abantu benshi bambaye impuzu zitandukanye, ariko nyinshi murizo zisa n' ubururu, bariko baravanga umusenyi, isima n' amabuye, abandi bayora bashira abubatsi, kugirango bashobore kubandanya igikorwa co kwubaka.

Abanyeshuri bo muri kaminuza bari mw'ishuri bariko bariga bose baricaye umwigisha wabo ahagaze imbere yabo, ariko ararungika amusanamu ku gihome kugira ngo bose bayabone, kandi abasigurire batahukirwe.

Abanyeshure bariko bariga haboneka bakeya abandi ntibaboneka umwigisha ar'imbere yabo. Inyuma yiwe hari amasanamu barungitseyo kugirango icigwa ariko aratanga babone ivyo ariko arababwira hama baheze babikurikire.

Abanyeshure bari mu kirasi, bambaye kaki, ariko umwe yambaye ubururu. Mu bambaye kaki benshi bari hasi. Bafise ikibaho kirekire, kimeze nk'agacamurongo, bariko barapimisha ivyo bariko barakora. Hari n'uwundi ku kibaho baza barabwira, yandika.

Mu mashini nyebwonko harimwo ibicapo vyinshi bitandukanye imbere yayo umuntu afise igipapuro n'ikaramu itukura arikashushanya ivyo abona muri yo impande hari undi yambaye umupira wera yifashe kwitama.

Abanyeshure babiri barikumwe n'umwigisha wabo ariko arabereka ingene bavoma umuti kugirango bashobore kuwutera umugwayi, umwe niwe ariko arimenyereza ,uwundi ari hirya ariko arakwirikira.

Abanyeshuri babiri bambaye amataburiya bose, bariko baragira ubushakashatsi, umwe n'umukobwa uwundi n'umuhungu. Bari mu murima aho hantu hatewe imyumbati hamwe n'amateke, kandi biratotahaye ariko biracari bitonya.

Abanyeshure batatu biga umwuga wo kubarira bose baricaye bambaye amataburiya y’ubururu umwe imbere yiwe hari imeza yera iteretse imashini inyuma yabo hari igihome gifise ibara ryera n’umuhondo kandi bariko bariga neza.

Abanyeshuri bakurikirana ivyirwa vy'ubuvuzi bambaye amataburiya bose bamwe arera abandi asani loza hamwe n'udukofero n'udufukamunwa bari kumwe n'umwigisha wabo, ariko arabigisha ingene bashobora kuvura umurwaye.

Abanyeshure bakurikirana umwuga wo gukinjika bambaye amataburiya asa bose kandi bambaye n'udukofero k'umutwe. Bose umwumwe wese afise ico yahawe gukora kugirango baze guhuriza hamwe bateke.

Abantu benshi bakoraniye hamwe bari mu nama bicaye mu ntebe zitukura mw'izo si bambaye akamenyetso gasa n'ubururu kerekana amazina yabo kugira ngo umwumwe wese azi arasoma izina rya mugenzi we bashobore ukuganira bahuza.

Abanyeshuri bo muri kaminuza bari mw'ishuri bariko barakwirikirana ivyirwa bose baricaye umwe muribo yambaye impuzu itukura arahagaze afise indongorora majwi ku munwa ariko arabaza ikibazo mwigisha.

abanyeshuri bakurikirana ivyigwa vyo gukanika ivyuma, bose bambaye impuzu zisa n'ubururu, bafise umwumwe wese ico ariko arakora, inzu bariko bakoreramwo ni nini cane, ku rusenge hari ivyuma binyuragirikanwa ibihome birera.

Abantu babiri, umwe ni umuzungu uyundi arirabura, bariko bagira ubushakashatsi, bafise imeza iteretseko isorori harimwo icupa, irindi barifise mu ntoke bariko bararikoresha mu gushiramwo amazi barungika muriri mw'isorori.

Umubaji afise ikibaho ariko arakibaza, yambaye itaburiya y'ubururu, inkofero itukura, hirya yiwe hari igihome gisikujwe n'amakaro afise imirongo inyuragurikanwa y'irabura.

Mu kibuga hamwe haragaragara ahandi hari ivyatsi hagabuwe n'ibishitsi bitonze ku murongo bisikuwe n'ibara ryera hirya hariyo ibiti binini binini inyuma yavyo hari inyubakwa nyinshi ariko ntiziboneka neza cane.